Ha layitti naa"u sha"anne tammanne laappun maarotettaa layittan daro naati anjjettidaageetuppe oosuwaa gelissanawu wolayitta zoonee erissuwa kessis. Ha erissuwa keessidoogaa giddon daro naati annacettis. Ha hageetuppe aappunay aadhdhidee?

Daro wolaytta deriya giddon baaso oosoti doometti polettenaan atti agiddosona. Ha polettennan atti aganawu waannanne sintta xeera gididi beetiyabay ayba malati?

Asay bantta keettaa dumma dumma baalawu dumma dumma wodetussi puulayoosona. Ha puulayiyogee keehi asaa ufayssiyanne kahaa keehi ufayssiyaba. Ha asay aybaa go'ettidi bantta keettaa puulay?

Wollayttaa deriyaa giddon kehi erayi de'iyonne, wolqamma asaatti kaharra de'iyaagetti betossonnaa.ha asatti bantta deriyaa koshaa pollanawu galaa galaa kehi woxerettiddi bettosonna, ha asaatu sunttay onaa getetti?

Wolayttan keehi eretidinne keehi mal'iya katatti de'oososna. Ha katatti dumma dumma oosuwawunne dumma dumma wodiyaywu ka'oosona. Hageetuppe issoy bulachawu qaxxarawu dumma dumma ufaysawu ka'iyaageeta gidishin ha kataa qommotuppe issoy oonee?

Issi yelaga na'iya ba hayttan keehi malaara lo'iya alleeqquwa wottara kaamiyaara baydda de'awusu. Ha na'iya wottiddo alleeqqoy aybappe giggiyaba malati woykko aybaappe merettiyaba malati?

issi yelaga na'iya ba yeletto layttaa bonchchanawu koyada ba lagetuura puulayiyo miishshaa shammanawu giyaa baasu. Ha giyaa biida yelaga na'iya ayba aybaa giyaappe shamada yaaree?